Dakogiro, teebolo a de a vūū naŋ maŋ nyɔge, a de baagiri la be a kyɛnaa ka ba pãã de a baagiri mine pare pare a sonsogɔ teebol na zu kyɛ k'a baagiri mine meŋ pãã biŋ biŋaa teŋɛsogɔ.

Kabɔɔte la biŋ a kyɛnɛɛ naŋ ka filaaware do te pare a kabɔɔte zu, k'a zie kaŋ meŋ kpɛ sãã ka fan kpɛ te be a be ka bɔpore meŋ a kyuli kyuli a zie kyɛ k'a bɔpore meŋ pãã nyɔge ka zie kaŋ meŋ taa babɔɔte lee kaŋ, filaaware mine meŋ te biŋ a pare a kyuli a kabɔɔte a lɛ kyɛ ka a baŋgyere bone na kaŋ na biŋ kɔgaa a lɛ.

Koɔbo boma l'a kyɛnɛɛ na ka pɔgɔ pãã kpɛ te araa be ka bamine maŋ de amborɔla leŋ a ba zu, a zu pɔge ka bamine meŋ de duukuri leŋ kyɛ ka ba pãã voɔrɔ a moɔ naŋ be a boŋkoɔree poɔ.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

Gama dɔbɔ ane pɔgbɔ la be a kyɛnɛɛ na ka ba deɛ a gama biŋ kaa dɔbɔ mine paaŋ are kyɛ deɛ gama mine a taa are ne kaa dɔɔ kaŋ are a paŋ su tekyɛre kparo ka ba paŋ zɛl zɛl laa gama are ne kyɛ paŋ kaara.

Lɔɔre, lɔɔre, ka nobɔ be a lɔɔre poɔ, ka teere meŋ be a kyɛ, a wɔɔre pãã are araa moɔ poɔ kyɛ k'a nobɔ meŋ gaa be a lɔɔreŋ ka tewogi kaŋ pãã are kɔge a lɔɔre na a noba naŋ be a o poɔ kyɛ k'a wɔɔre meŋ te are a yoŋ tɛgɛ.

Bibiiri la laŋ taa ane neŋbɛrɛ zaa ka neɛ ka ka neɛ kaŋ paŋ yi te are ba nimitɔɔre a paŋ de a belaabɔɔt kaŋ pare a tee a kyɛɛ a dakog kaŋ zu kyɛ paŋ wullo a bibiiri na naŋ zeŋ a tebolɔ ne a dakogro zu.

Dɔɔ kaŋ la do te zeŋ boŋ zu kyɛ taa daŋgbal ka miri bee boŋ noɔreŋ kaa dɔɔ nyɔge taa kaa dɔɔ su kparrepelaa kyɛ hɔɔl zupil sɔglaa seɛ kyɛ eŋ nɔɔte sɔglɔ a paŋ kyɛ seɛ gyɔŋgireŋ a do zeŋ a boŋ zuiŋ.

Lɔɛ ane nensaalba la a zie ŋa poɔ ka nensaala kaŋ kpɛ te are gɔɔta poɔ ka kaŋ meŋ are a gɔɔta noɔreŋ kyɛ muulo a gɔɔta poɔ kyɛ ka a lɔɛ meŋ yi te are tɔɔre lɛ a waa peɛlle peɛlle lɛ ka noba mine su kaayapeɛlle a yi te are kɔge a lɔɛ na.

Noba mine la are a zie ŋa vɔgle ba zupile ka a waa teree teree lɛ ka ba taa gaŋgaare ŋmeɛrɛ ka ba mine meŋ de a kuuni daga a pare ba gbɛɛ poɔ kyɛ are are kyɛ su kaayapeɛlle.

Pɔlbilii la are a kyɛ k'a kaŋ zɛlaa o gbɛre kaŋ kyɛ su kpare pelaa a seɛ kuri sɔgelaa kyɛ eŋ sɔɔse dɔzɔŋ a eŋ nɔɔte sɔgelɔ k'a kaŋ meŋ te are a su kpare pelaa kuri sɔgelaa ane nɔɔte zeere ka ba are a kyɛ poɔ.

Lɔɛ mine la biŋ a kyɛ ka a biŋ kyogle kyogle taa kuree zu la ka a lɔɛ ŋa pare pare ka dɔɔ kaŋ paa yi te are a koŋkogreŋ kyɛ paa kaara a lɔɛ kyɛ die poɔ meŋ paa la ka a lɔɛ ŋa be.

Dɔɔ kaŋ la araa kyɛnɛɛ na a hɔgele zupili kyɛ eŋ nimikyaane kyɛ pãã de a kaayaa mine a eŋ a o nu poɔ ky k'a nu kaŋa meŋ naŋ taa baagi zeɛ k'a dɔɔ eŋ nɔɔte zeere ka kiretiri ne kɔlbaare pãã biŋ kɔge a dɔɔ a lɛ.

Bibiiri mine ane pɔgebɔ la are a die nyɛ puliŋ, a die nyɛ a benɛɛ ba naŋ maŋ ennaa a petoroo poɔ la ka ba are ka dɔɔ kaŋ meŋ zɔŋ moto a wa kpeɛrɛ ne a be ka lɔɔre meŋ are a kɔge a pɔgebɔ na.

Die poɔ la a kyɛ, ka TV a mare a dankyini poɔ ka sipikare meŋ biŋ a teŋɛsogɔ ka hūū mine biŋ peɛle a biŋ a sipika ane a TV kpakyagaŋ kyɛ ka ba biŋ dakogiro meŋ ane teebol a die poɔ a de kɔlbaare mine meŋ pare a dakogi teebol kaŋ zu a die poɔ.

Dɔɔ kaŋ la are leɛ o puori kyaare bonzeɛ kɔnteena zeɛ kaŋ naŋ biŋ teŋɛ sogɔ ka waayɛre mine meŋ lere lere pooli a are a be ka poolo meŋ pãã ba ba a are are ka boŋkaŋ be a poolo kpakyaga poɔ ka kuree yɛ vili-vili.

Dɔba la zeŋ a kyɛ yaga lɛ ka piipare be teebol zu ka ba heŋ kaara a yele yɛlɛ ka dɔɔ kaŋ zeŋ a leɛ de o nu gaa te ŋmɛ naa o tasoba kaŋ k'o gɛrɛ k'o le ka banaŋ yi zeŋ a nimitɔɔre ka ba pãã zeŋ kyɛ kaara kyɛ kaa banaŋ meŋ leɛ zeŋ kyɛ kaara lɛ a noba na bayi naŋ erɛ.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

Bibiiri la zeŋaa kyɛnɛɛ na poɔ kaa zie waa tige tige lɛ ka belaagbɔɔte meŋ paŋ te are a bibiiri puoreŋ ka dɔɔ kaŋ yi te are a die deŋdɔre noɔreŋ kyɛ paŋ kaara a bibiiri naŋ zeŋaa die poɔ ka ba paŋ ŋma ŋma boma eŋaa belaagbɔɔte zu.

Noba la lantaa a araa kyɛnɛɛ na waa yaga lɛ, ka ba yɛ leŋ leŋ filaayare, filaayare meŋ a benee na ba naŋ are k'a bamine bayi yi wa are a nimitɔɔre k'a kaŋ su kootu kyɛ su kparoo kaŋ meŋ a poɔŋ ka ba duroɔ nensaala eŋ, ka kaŋ meŋ yi wa araa nimitɔɔreŋ ka kaŋ, a onaŋ su a kpare kpoŋ na k'o taa boŋkaŋ a leɛ de kyaare onaŋ meŋ naŋ are pɛroo a lɛ.

Noba la araa kyɛnɛɛ na a nyɔgele nyɔgele ba kpaŋkpama kyɛ pãã seɛrɛ k'a bamine meŋ yi te araa ba nimitɔɔreŋ kyɛ pãã ŋmeɛrɛ gaŋgaare ka banaŋ meŋ yi wa are kyɛ pãã seɛrɛ kyɛ k'a bamine meŋ pãã are kyɛ kaara lɛ a banaŋ naŋ seɛrɛ aneɛ lɛ banaŋ maŋ ŋmeɛrɛ a gaŋgaare.

Noba la kpɛ te be kõɔ poɔ, a noba waa yaga yaga lɛ ka bamine a yagere ba kaayaare kyɛlee kyɛlee ka bamine meŋ su su a kaayarɛɛ kyɛ ka bamine meŋ pãã yi te are a kõɔ zusogɔ kyɛ pãã kaara ka yiri kaŋa meŋ pãã are a kõɔ noɔre a lɛ ka ba penti dɔzɔŋ ka teere meŋ pãã are kɔge a kõɔ a lɛ.

Sakubiiri la be kilaase die poɔ a paaŋ zeŋ ka ba mine teɛ teɛ ba nɔrɛɛ ka ba mine meŋ de a ba nuuri pare pare a dakogro zuree ka ba paaŋ zeŋ kyɛ paŋ kaara kaa kyɛ a die meŋ poɔ waa velaa a die ziiri mine yɛ waaɛ zeere zeere kaa ziiri mine yɛ waa peɛl peɛl lɛ.

Noba la araa kyɛnɛɛ yage lɛ a pãã ŋma ŋma boma eŋ dapɛlemɛ poɔ pãã taa zɛge zɛge are ne kyɛ hɔgele ba zupili zeere pãã are yele ne yɛlɛ ka bamine meŋ pãã are a kyɛllɛ kyɛ ka banaŋ pãã yele a yɛlɛ haa ba nɔrɛɛ are ne.

Dɔɔ kaŋ la yi te zeŋ o kanopi puliŋ ka ba paŋ sɛl sɛl kugbe teere laaraa zie zaa ka pool meŋ naŋ be a zie kaa dɔɔ pa yi te zeŋaa kanopi puliŋ kyɛ kaa teere paŋ gollaa zie zaa koo paŋ derɛ saseɛ.

Dɔɔ ane bibiiri ane pɔge la zeŋ bogannaa zu ka a dɔɔ paa zeŋ kyɛ de o nu nyɔge ne a bibile kaŋ kyɛ ka a bie kaŋ leɛ kaara a dɔɔ ka a dɔɔ meŋ kaara a pɔge kyɛ ka a pɔge meŋ zeŋ a paa de o nu nyɔgne a bie kaŋ naŋ leɛ gaŋ kyɛ ka kaŋ zeŋ.

Noba mine la are a kyɛnɛɛ na lɔɔre na naŋ maŋ tuuro a zie ko meŋ are a de a iri a bonne na ba naŋ o naŋ maŋ tuuro ne a teŋɛ kyɔge ba teŋɛ ka noba meŋ paa are are a ti ti a bonne taa kyɛ paa are kaara a lɔɔre ka yiri kaŋ meŋ are peɛlle a be a lɔɔre naŋ are.

Pɔgeba la nyoŋ nyoŋ taa nuure are ane dɔɔba zaa lantaa a are kɔŋ bonkaŋa boma mine naŋ dɔgle tabol zu kyɛ kaa pɔgebo paŋ su kaaya waa yitaa kaa mine meŋ waa buluu buluu lɛ ka be paa are.

Kommie, aŋkaare, bɔɔferɛɛ, waarɛɛ, koɔbo bontare la be a kyɛnɛɛ na ka pɔge kaŋ pãã zeŋ a deɛ moŋgori meŋ a eŋ eŋ talaare poɔ pãã zeŋ kaara kyɛ a pɔge pãã sue kpare sɔgelaa a pãã dɔɔ gyoŋgyoleŋgyo kyɛ pãã kaaraa boma.

Noba la are are sobiri noɔreŋ ka polisi kaŋ meŋ pãã be a be ka o zupili the do kyololo lɛ, k'o pãã de a noɔre woɔ na meŋ pɔge a o noɔre kyɛ pãã kyɛnɛ a wa peɛle pɔge kaŋ meŋ naŋ su kpare zeɛ, wagyɛ zeɛ kyɛ leŋ duuku zeɛ ka lɔɔre kaŋ meŋ pãã zo wa pɛre ba a lɛ.

Noba la are a zie ŋa a su kaayaarɛɛ ka a torazare waa peɛlle ka a nɔɔteɛ meŋ maŋ waa peɛlle kyɛ ka a kpare mine meŋ ziiri mine e zeere zeere lɛ kyɛ ka ba vɔgle zupilpeɛlle a be a zie ŋa ka kaŋ de amborɔla kyaare o meŋa.

Pɔgesarre la zeŋ yiri dendɔreŋ a de ba nu eŋ kõɔ ne fofoore poɔ a zeŋ kɔge die ka ba de mie a wuo ne dendɔpɔgeraa a eŋaa dieŋ k'a die ba naŋ pilli ne moɔ la ka ba pilnaa die ka a die meŋ waa tolombol lɛ

Nɔɔte parɛɛ parɛɛ la ka ba de yɛ biŋ biŋ a kyɛnɛɛ naŋ k'a nɔɔtere ziiri mine waa peɛle peɛle lɛ k'a ziiri mine waa zeere zeere lɛ k'a ziiri mine waa bondɔzɔŋ ka ba pãã de su su boŋkaŋ poɔ te do kyogilikoloo lɛ.

Dɔbɔ mine la are kyɛnɛɛna ka bamine su kaaya sɔgelɔ polisiri kaayaa ka ba su ka bamine meŋ su kaaya zeere k'a kaŋ su a seɛ kuri zeɛ kyɛ su kpare pelaa are ne a die poɔ.

Dakoɡro teebulɔ ana la be a die poɔ ka a die ka ba paŋ maale felaaware a eŋ a dieŋ kyɛ ka boma mine meŋ paŋ be a teebul puliŋ ka ba kyɛ ka a dakoɡro ziiri mine waa sɔɡelɔsɔɡelɔ.

Noba mine la are a die poɔ k'a kaŋ zeŋ dakogi zu kyɛ ka gilaasiri pare teebol zu ane boki k'o zeŋ kyaare ka kaŋ meŋ kpɛ te are daga kaŋ poɔ ka kaŋ gaa are kɔge k'a onaŋ kpɛ araa dagaŋ zɛge o nu kyɛ k'a onaŋ pãã are kaara.

Dɔbɔ bayi la be a kyɛnɛɛ naŋ, k'a kaŋ zeŋ ka ba de pɛne pɔge o kyɛ ŋmaara a zu a onaŋ naŋ ŋmaara a zu pãã eŋ nimikyaane kyɛ hɔɔle zupili kyɛ pãã te nyɔge a bona banaŋ ŋmaara naa zu a pãã wa ŋmaara a zu.

Dakogiro ane teebolo, nasadakogiro na mine la, kabɔɔte meŋ bebe, ka boma be a kabɔɔte poɔ kyɛ k'a die poɔ meŋ ka ba pãã eŋ taayilsi, k'a die poɔ waa velaa velaa lɛ k'a boma mine pãã yɛ mare mare a dankyiniŋ k'a siiliŋ meŋ pãã do sãã a meŋ waa velaa velaa lɛ.

Bibiiri ne pɔge la are a kyɛ ka a pɔge eŋ nimikyane ka ba are a die vareda poɔ ka a Bibiiri a ŋmaa goli a pɔge a vilvili a Pɔge seɛŋ a are neŋ a Bibiiri leɛ kaara zie kaŋa ka a pɔge meŋ paa kaara a bibiiri kyɛ ka ba zaa paa laŋ are ziyenaa.

Pɔgebɔ banaare la are a nyɔge nyɔge taa are ne ka kaŋ a de o nu te pɔge a o noɔreŋ ka kaŋ meŋ pãã de duuku leŋ kyɛ pãã te dɛle ka kaŋ naŋ pãã la kyɛ pãã de o nu eŋ talaa kaŋ a onaŋ de a nu pɔge na naŋ poɔ.

Koɔ poɔ la ka dɔɔ kaŋ kpɛ te are ane o bie kyɛ ka lɔɛ meŋ a are a koɔ poɔ ka ka koɔ laare yie mine naŋ are kyɛ ka teɛ kaŋ waa wogi wogi lɛ a meŋ are a koɔ poɔ.

Noba la zeŋ zeŋaa kyɛ a pãã waa yaga yaga lɛ a ŋmaa golli, ka bamine su kaaya peɛle, ka bamine su kaaya sɔgelɔ, k'a zie gaa pãã biŋ dakogiri gɔlle te teɛ ka noba pãã zeŋ kyɛ pãã deɛ nɔwoore na pãã eŋ eŋaa ba nɔrɛɛ poɔ.

Lɔɛ naŋ are are a kyɛnɛɛ waa yaga yaga lɛ ka ba mɛ soŋkoroŋkori a peɛle a lɔɛ naŋ are are ka noba meŋ kpɛ yɛ bebe a lɔɛ kpakyaga poɔ ka lɔɛ pãã, ka noba mine kpɛ te be a lɔɛ poore ka bamine mare mare a lɔɛŋ.

Dɔbɔ ne pɔɡebɔ la be a kyɛnɛɛ na a paŋ yele yɛlɛ laara ka a pɔɡe kaŋ are kyɛ yɛre bon kyɛ hɔɔle zupili meŋ ka a zupili waa nyɛ namine zupili na kaŋ na ka dɔɔ kaŋ meŋ yi te are kyɛ paŋ taa a bone na ba na maŋ yele ne a yɛlɛ a meŋ paŋ yele ne yɛlɛ kyɛ ka ona na hɔɔle a zupili ka o paŋ are kyɛ laara kyɛ ne yɛre o bon taa.

Noba la kpɛ te are kõɔ poɔ ka boŋkaŋ are a kõɔ a gaŋ a kõɔ yi kyɛ te are te do tɔɔre tɔɔre lɛ k'a noba mine yage ba kparɛɛ bare kyɛ maŋ kyɛ a eŋɛ kyɛ ka bamine meŋ su a kpare k'a bamine le zeŋ a kõɔ poɔ kyɛ zɛge ba nuuri taa.

Bibiiri bayi la araa kyɛnɛɛ na ka kaŋ haa maŋ taa malfa ka ba pãã are kɔge sampa kaŋa ba naŋ maale ka bibiiri pãã are kyɛ kaara a sampa ane nimitɔɔre k'a bie kaŋ seɛ kuri zeɛ kyɛ su kpare buluu ka kaŋ meŋ a su siŋgelɛte a pãã de kparoo su poɔ.

Dɔɔ kaŋ ane bibiiri ane pɔɡebɔ la be a kyɛnɛɛ na ka a dɔɔ kaŋ pãã nyɔɡe boma mine taa pãã zeŋ erɛ ka a bibiiri pãã zeŋ kyɛ kaara bone na naŋ la ka a dɔɔ erɛ ka kɔŋkolee kaŋ meŋ pãã biŋ a dɔɔ nimitɔɔreŋ kyɛ a dɔɔ pãã zeŋ kyɛ de bone kaŋ eŋ a nuŋ kyɛ pãã erɛ yɛlɛ mine.

Noba la kpɛ te zeŋ ba die poɔ walansi die poɔ a yele yɛlɛ ka gama pãã pare pare teebolo zuriŋ kyɛ ka dakogiri meŋ pãã bebe k'a kaŋ pãã yi te zeŋ o yoŋ tegɛ a pãã de filaki ba kɔgoo a lɛ kyɛ k'a bannaŋ meŋ yi te zeŋ a pãã kyɛllɛ a yɛlɛ.

Bibiiri naŋ zeŋ zeŋ kuree zu ka bɔtɔre zagera biŋ biŋ kɔge ba kyɛ ka a zie meŋ waa sɔgelaa lɛ k'a daŋkyini pãã waa zeɛ fēē.

Dɔɔ ne bie ane noba la be a kyɛnɛɛ naŋ ka a pɔge pãã yi te are kyɛ nyɔge a bie taa ka ba mine meŋ pãã wa yi te are kyɛ sɛŋ kyɛ pãã a ŋmaaraa a bie fotori k'a kaŋ meŋ pãã yi wa are kyɛ kyɛ kaara lɛ ba naŋ ŋmaara kyɛ k'a die poɔ meŋ pãã waa lige lige lɛ.

Nobɔ la are a kyɛnɛɛ nɛ ka pɔge kaŋ are su a paŋdaaŋ kyɛ paŋ de a nɔwoɔ a leŋ a o noɔreŋ kaa dɔɔ kaŋ meŋ paŋ are kɔge a lɔɔre kyɛ de a o nu a eŋ a kɔreŋ a paŋ are kɔge yi velaa velaa kaŋ kaa kaŋ meŋ paŋ yi te are kyɛ vuun kyɛ ka kaŋ hɔɔl zupil.

Pɔgesarebilii bata la are a kyɛ nɛɛ na ka a kaŋ leŋ o zu ka o waa kyɛraa kyɛraa lɛ te do saa ka a kaŋ meŋ su kparepelaa kyɛ seɛ maŋkuri ka o yɔ gyegre gyegre ka a ba mine bayi meŋ pɛgle gama are ne.

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la be a kyɛ ka a dɔbɔ mine a dɔɔ kaŋ ne a pɔge kaŋ a zeŋ dakogi zu kyɛ de peepare ne gama pare teebol zu kyɛ k'a dɔɔ kaŋ meŋ naa pɔgebɔ mine are are, a dɔɔ kaŋ naŋ are su kpare pelaa kooti zeɛ ka a pɔgebɔ mine leŋ duuku kyɛ pɛgele bibiiri.

Katakye laa kyɛnɛɛ na ka nobɔ paŋ mamamama waa yage yage lɛ a paŋ zoro a o sobiri poɔ kyɛ ka ba mine meŋ paŋ yi te are a sobiri lɔmboreŋ kyɛ paŋ kaara a nobɔ naŋ paŋ do te zeŋ zeŋ a bon zu ka ba mine teɛ teɛ ba nuuri kyɛ paŋ laara.

Nobɔ mine la do zɔɔ zɔɔ ba wie a kyɛ poɔ kaa wie paaŋ maŋ taa bompeɛlpeɛl mine ka ba mine paŋ maŋ kpɛ te zeŋaa be kyɛ paaŋ maŋ taa ba ŋmɔrefɔrii kyɛ kaa wiri ka miri paŋ maŋ gaa te nyɔgaa noɔreŋ ka ba paaŋ zeŋ kyɛ nyɔge taa.

Bibile kaŋ la a gaŋ a kyɛ ka lɔɛ mine meŋ pãã yɔ zoro gɔllo a bie k'a bie pãã su kootu kyɛ ka bonzeere zeere mine pãã mare a lɔɛ na poɔ ka a bie pãã gaŋ kaara.

Pɔgbɔ la tuo koɔ boma a tu sobiri kɛnɛ ne a gɛrɛ kaa pɔgbɔ waa bata ane bie kaŋ naŋ yi te araa a ba nimitɔɔreŋ a bata nyɛ marɛɛ bibiiri kyɛ taa boma a tiire aburalare la lɛɛ.

Noba bata la are a su ba tontoŋ kaayaa kyɛ maŋ de a nutooraa eŋ a hɔɔle a zupili kpalaŋ kpalaŋ na kyɛ ka a kaayaa a maŋ e piŋki ka are ne yiri kaŋ puliŋ.

Noba la zeŋ gbolli teebol ka bondirii, kapore, sur, teɛ a pare pare a teebol nyɛ zu ka noba pãã zeŋ ka bamine de ba nuuri pare pare taa bɔgereŋ

Pɔgebɔ mine l'a kyɛnɛ naŋ are ka kaŋ soba vɔgele zupili zeɛ ka a kaŋ meŋ taa a bone na ba naŋ maŋ de yele ne a yɛlɛ ka kaŋ meŋ taa karetaa kaŋ eŋ o nuŋ kyɛ yɛre bonzeɛ k'a kaŋ meŋ seɛ giinsi kyɛ k'a ona meŋ zu waa yempirim lɛ kyɛ k'o meŋ seɛ giinsi are ne.

Pɔgesarre bilii mine meŋ la be a kyɛnɛɛ na ŋmeɛrɛ ba bɔl ka ba pãã de a nɔwoore pãã pɔge pɔge a ba nɔrɛɛ kyɛ pãã su a ba bɔl ŋmɛ kaayaarɛɛ a pãã ŋmeɛrɛ ne a bɔl.